Ekishushani nikyoreka omugyera gurimu amabaare gwetoreirwe ebishaka bya gurini amaizi ni aga mutare hamwe na eiguru rya buuru na ebicu bya mutare.

Ekishushani nikyoreka ekikumba kiriho omugusha, guri omu njuma guri omu rangi erikutukura

Omu kishushani harimu omushaija ayokize enyama aha sigiri yamashanyarazi

Omu kishushani harimu abana b'abaishiki beekoreire obudomoro bw'amaizi nibaruga kutaha amaizi, beetoriirwe ekishaka

Omu kishushani harimu abakazi abarikuzina amazina g'obuhangwa bajwaire ebitambi hamwe nebitengye ahaiguru bekomire obukwanzi omu mutwe enyuma yaabo hariyo abashaija bakuteera engoma

Ekishushani nikyoreka omushaija ashutami aha piki, omu maisho gaabo hariyo ente ziriyo nizishara omuhanda, omuhanda n'ogwitaka, enyima yaazo hariyo amaju hamwe na toyileti

Ekishushani nikyoreka abaana bashatu bashutami omwe aha baana akwaitse esimu eyokusereeza, omu maisho gaabo harimu akapiki kapakingire

Ekishushani nikyereka omushaho ajwire ekikooti ky'abashaho hamwe nakakupiima omutima na masiki. Ajwire giravu y'akavera.

Ekishushana nikyoreka omukazi ashutami aha kiharaani ariyo naabaziira ajwire burawuzi erikwera aha mukono aineho omubaziiro gurikwiragura

Ekishushani nikyereka amaduuka aha rubaju rw'enguuto n'ebipande bya Rihamu hamwe n'omuti omu maisho gaago na waaya z'amashanyarazi. Harimu omushaija ajwire empare ya buru hamwe n'esaati ya mutare hamwe n'obupande oburikuranga bizineesi.

Ekishushani nikyoreka ebizimbe bya kanyina birimu abantu hamwe n'amamotoka gapakingiremu hamwe na paaka ya zaatakisi hamwe na matanka gakukuumirwamu amaizi hamwe n'ebyapa bya bizineesi.

Ekishushani nikyoreeka amato ga kaara ya buru hamwe n'enshozi n'amaju garikutuurwamu abantu aha mwaro

Ekishushani nikyoreka omushaija eyemereire aha rukiiri nari shi eibaare riri aha nyanja, amaizi gari omu rangi ya bururu kandi orukiri nari shi eibaare riri omu rangi erikwiragura

Omu kishushani harimu ebikondo na waaya z'amashanyarazi, enyima y'ebikondo hariyo amaizi, n'ebizimbe hamwe n'ekishaka, obwire n'obwomwabazyo

Ekishushani ni kyoreka engoma zobuhangwa hamwe n'engarabi n'entebe zikushutamwa ho. Zetoreirwe ebizimbe.

Ekishushaani nikyoreeka ebitanda biri haihi n'enguuto biri omu rangi ya kitaka hamwe na kineekye biri haihi n'omuti gwine ebibabi bya kinyaatsi hamwe n'ebyombeko enyima yaabyo eiguru rya bururu hamwe n'ebicu bya mutare hamwe na kashenda omu rangi

Omu kishushani harimu omukazi avugire piki. Aheekire omwana w'omwojo enyima. Aha piki hariho ebishaho birimu muhogo. Enyima y'ekishushani hariyo amamotoka hamwe n'emiti eyomire.

Omushaija akwatsire esimu yokushereeza omu ngaro ze ajwaire empare ya mutare hamwe hamwe n'esaati yebikuubo birikutukira n'ebya bururu aine akakwanzi aha mukono gumwe hamwe neshaaha aha mukono ogundi